Iimalia oya simana noonkondo oshoka ohayi vulu okuhwepopaleka oonkalamwenyo dhaantu. Ohayi vulu okugwanitha po oompumbwe dhaantu. Nohayi vulu wo okukandulapo omikundu.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi ningi onkalamwenyo yomuntu ompu yo ohayi kwathele oku landa kehe ompumbwe ndjoka ya pumbiwa ku kehe gumwe yo oyili ya simana, oshoka kehe oshilonga hashi ningwa mbala ohashi futwa ano iimaliwa.